Monkalamwenyo yomuntu, omuntu kehe okwa pumbwa oku kala ena iimaliwa. Iimaliwa oya simana, oshoka oyo wo aantu haya longitha oku landa oompumbwe dhawo dho pawumwene.

Oositola odha simana oshoka omo hatu adha woo iinima mbyoka twahala ngaashi oondjato dhoku humbata ,oongaku dhokuzala koompadhi dhetu, omapaya goombulukweta nosho tuu.

Iimaliwa nenge ndi tye iisimpo oya simana unene moonkalamwenyo dhetu, oshoka oyo hatu longitha okulanda oompumbwe dhetu dhopaumwene ngaashi iikulya yokulya, oothewa dhoku iyoga komalutu getu, noshowo okufuta omalusheno gomomagumbo getu.

Moonkalamwenyo dhetu kehe gumwe okwa pumbwa iisimpo nenge iimaliwa. Iimaliwa mbika otayi vulu okulongithwa okulanda oompumbwe dhetu dhopaumwene ngaashi iikulya yokulya megumbo, okufuta omalusheno, nenge oku landa oothewa dhoku iyoga komalutu getu.

Iimaliwa nenge nditye iitenda yanekulu, oya simana noonkondo moonkalamwenyo dhetu oshoka oyo wo hatu longitha oku landa oompumbwe dhetu ngaashi iikulya yokulya megumbo, oohauto, oothewa dhoku iyoga noshowo iikutu yoku zala komalutu getu.

Kehe monkalamwenyo yomuntu, omuntu kehe okwapumbwa okukala ena oshimaliwa nenge nditye iisimpo. Iisimpo oya simana oshoka oyo hatu longitha okulanda oompumbwe dhetu dhopaumwene, ngaashi iikulya yokulya megumbo, okufuta ooskola nokulanda oothewa dhokuyoga omalutu getu.

Monale nale uuyuni sho kwali wa huma komeho aantu okwali wo haya kala omitumba piinyangi yomegumbo. Uuyuni sho wa tameke oku huma komeho okweya wo iipundi mbyoka ano omatyofa goku kala omutumba.

Ombaanga yimwe onene moshilongo shetu sha Namibia ano yedhina Bank Widhoek, otayi halele kehe gumwe evalo lyomukulili lya yambekwa nawa nosho wo omumvo omupe gwa guna elago.

Ombaanga yimwe onene moshilongo shetu ano yedhina Standard bank otayi gandja wo omagano goondola dha Namibia omayovi omathele gatano ano koCancer Association.

Muuyuni wonale kamwali woo muna oositola dhokaa aantu taavulu okwiimonenamo nokulanda oompumbwe dhawo. Uuyuni sho nee watameke okuhuma komeho okweya woo oositola moka hamu adhika kehe oompumbwe dhomuntu. Ngaashi oondjato, oothewaa nosho tuu.

Oshimaliwa sha-Europa, ano omathele gatatu nomilongo hetatatu nantano, oshimaliwa oshinene. Oto vulu okulandamo iinima yoye oyindji yomegumbo ngaashi iikulya, oothewa dhoku opaleka niikutu.

Iimaliwa nenge iitenda ya nekulu oya simana oshoka oyo hatu longitha okulanda oompumbwe dhetu dhonkalamwenyo dhetu. Ohatu landa woo iikulya yokulya momagumbo, oyo hatu longitha okufuta oosikola noshowo okufuta omalusheno go momagumbo getu.

Ombaanga yimwe onene moshilongo shetu sha Namibia, ano yedhina FNB, otayi gandja omagano goondola dha Namibia omayovi omathele gaheyali, ku Amos Meerkat Early Childhood Development.

Ombaanga yimwe onene moshilongo shetu sha Namibia ano o Bank Windhoek otayi lombwele kehe gumwe moshilongo kutya oyishi woo okupopya omalaka omulongo nandatu moshilongo ano yahala okutya kehe gumwe ota vulu oku yambidhidhwa.

Ombaanga yimwe onene moshilongo shetu shaNamibia, ano yedhina Bank Windhoek, otayi kumagidha opo aantu yakuthe ombinga yokusindana oshimaliwa oondola dhaNamibia eyovi limwe , shoka tashi vulu okuyakwathela okufuta oosikola dhuunona wawo.

Aantu ngele ya likola mo oshindji momapya gawo, ohaya vulu wo oku eta po edhiladhilo lyokulanditha shoka ya likola ngaashi iilya, iilyaalyaka, omakunde, omapungu nosho wo oofukwa.

Ombaanga yedhina bank windhoek moshilomgo shetu sha Namibia, otayi gandja woo omagano woondola dha Namibia omayovi omathele gaali omilongo mbali nane koshi putudhilo sha capricon foundation ano o agra provision.

Iimaliwa nenge nditye iisimpo oyina uuwanawa nuuwinayi owundji. Uuwanawa owo mboka kutya oyo hatu longitha okulanda oompumbwe dhetu dhopawumwene. Uuwinayi owo mbuka kutya iimaliwa mbika ohayi eta uufuthi, omuntu ngele kena oshimaliwa ohavulu okuyaka.

Oositola odha simana moonkatu nodhetu noonkondo oshoka omo hatu adha oompumbwe dhetu dhopaumwene ngaashi oothewa dhikwiyoga komalutu nokuyoga iizalomwa yetu, iikulya yokulya ngaashi uukuki nosho tuu.

Monalenale sho uuyuni kaakwali wahuma komeho kakwali woo oostola. Uuyuni sho ne watameke okuhuma komeho okweya woo oostola moka hamu adhika oompumbwe dhetu dhopaumwene

Iimaliwa oyasimana oshoka oyo aantu haya longitha okulanda oompumbwe dhomoonkalamwenyo dhawo. Iimaliwa otayi vulu okulanda iikulya yokulya, iikunwa yokunwa, iikutu yokuzala komalutu getu. Otayi vulu wo nokufuta omalusheno gomomagumbo getu noosikola.

Oositola odha simana moonkalamwenyo dhetu oshoka omo wo hatu adha oompumbwe dhetu dhopaumwene ngaashi iikulya yokulya, oothewa dhoku yoga osho wo iikunwa yokunwa . Moositola ohamu kala wo aantu mboka haya longo mo, mboka ta ya vulu oku tu yambidhidha, ano mboka haya longo pomashina giimaliwa.

Oositola odha simana noonkondo mookalamwenyo dhetu oshoka omo wo hatu adha oompumbwe dhetu dho paumwene ngaashi wo oothewa dhoku ikosha komalutu, iikulya yokulya, iikunwa yokunwa nosho tu.

Iimaliwa nenge nditye iitenda yaNekulu oyasima moonkalamwenyo dhetu, oshoka oyo hatu longitha okulanda oompumbwe dhetu nenge iinima mbyoka twa hala moonkalamwenyo dhetu ngaashi woo oohauto, oothewa okufuta woo oosikola nosho woo okulanda omagumbo.

ORadio yopamuzizimba oya simana momagumbo getu oshoka oyo hayi tu ulukile kehe shoka tashi inyenge moshilongo shetu shaNamibia nenge kiilongo iikwawo.

Ombaanga yimwe onene moshilongo shetu Namibia yedhina oFNB otayi gandja omagano goshimaliwa shoondola N$ 396 000 kehangano lya Namibia Equestrian Federation .

Monalenale uuyuni sho wali inaawu huma komeho kakwali kuna oositola moka aantu taya vulu okulanda oompumbwe dhawo dhopaumwene. Uuyuni sho nee wa tameke okuhuma komeho okweya woo oostola moka hamu adhika oompumbwe dhaantu dhopaumwene.

Methele lya American mo Namibia owu namo oshimaliwa oshindji sha adha nande oke yovi limwe oshoka meyovi muka oto vulu oku landa mo iinima oyindji.

Monalenale uuyuni sho kaa wa li wa huma komeho, aantu kaya li haa longitha oongodhi, ookompiuta nosho wo omambako gokupwiikina oongalo komakutsi. Uuyuni paife sho wa humu komeho, Aantu ohaa longitha paife ookompiuta, oongodhi dhokudhengela aantu, nosho wo okupulakena oongalo dhawo komambako.

Iimaliwa oya simana moshilongo shetu shaNamibia oshoka ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhetu dhesiku kehe. Ongaashi iikulya yokulya megumbo, iihauto, iizalomwa noothewa.

Monale nale shi uuyuni kakwali wa huma komeho kakwali kuna nande ooradio dhomuzizimbe nuuyuni shi wa humu komeho aanunongo oyatameke taa nduluka ooradio dhomizizimbe. Ooradio dhomuzizimbe odha simana oshoka oko hatu tala nokuuva oonkunda dhaashoka tashi nigwa moshilongo shetu.

Omunkiintu azala okambilya okazizi akutuumba koshipundi eli pondje nomatyofa geli gane, okwa zala okambilya okazizi okuli pondje yegumbo muna omakende geli gaali nomweelo gumwe.

Momathele gatatu nomilongo hetatu gaNamibia omuntu otavulu okwiikongela mo kehe shoka ahala ongaashi iikulya, ngaashi iiyimati, oondjuhwa, omayi otavulu woo nokwiikongela mo nande epoto lye lyomagadhi.

Iimaliwa nenge iisimpo oyasimana moshilongo shetu shaNamibia oshoka ohayi longithwa kaantu okulanda oompumbwe dhawo dhapaumwene nenge kehe shoka yahala okulanda, ngaashi iikulya yomegumbo, oohauto, omambo goosikola nenge oothewa.

Iisimpo nenge ndi tye iimaliwa oya simana moshilongo she shaNamibia oshoka kehe poka omuntu a hala okuya okwa pumbwa oshimaliwa. Iimaliwa ohayi longithwa ano oku landa oompumbwe dhetu dha kehe esiku ngaashi: iikulya yomegumbo, oohauto, oopena nenge omambo gosikola noshoo woo oothewa dhokwiiyogitha komalutu getu.

Ombaanga moNamibia ano Nedbank otayi halele kehegumwe moshilongo efudho lyaDesemba noshowo omumvo omupe gwa yambekwa lela go ogu na elago.

Iisimpo nenge iimaliwa oyasimana muuyuni wongashingeyi molwaashoka kehe mpokatoyi owapumbwa oshimaliwa . Iimaliwa ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhetu dhayoolokathana dhesiku kehe ngaashi iikulya , iizalomwa, okufuta omanongelo, okulanda iitukutuku noshotuu .

Lovisa Lukas okwa sindana oodola dhaNamibia eyovi limwe mesiku lyohole. Ota monika e li nomusamane gwe, okwa sindana koBank Windhoek.

Ombaanga yaVenduka oto yi kumagudho kehe gumwe a kuthe ombinga yoku yamukula omapulo kombinga yombaanga ndjika opo a vule oku i sindanena oshimaliwa shoodola dhaNamibia omayovi geli gaali ano pamukalo ngono omupu pokutuma.

Oshasimana kehe megumbo mukale muna oshitaafula noshowoo iipundi. Oshiitafula ohashi tentekwa iikwatelwa yiikulya ngele aantu taa li ngaashi omatiti. Omanga iipundi oyasimana oshoka ohaku kuutumbiwa kaantu.

Ombaanga yimwe mo Namibia ano Nedbank otayi hiya kehe gumwe eye a kuthe ombinga yo yeye wo ihe koshituthi shoku landitha mo Rehoboth momasiku 28 ano ga Juni omumvo 2025, oshituthi otashi tameke pomulongo gongula tashi hulile wo pohetatu yuusiku.

Ombaanga yimwe moshilongo shetu shaNamibia ano oStandard bank otayi pula notayi kumagidha aantu ya kuthe ombinga mo ku yamukula omapulo, po woo ya vule ya mone ompito yokusindana iimaliwa ano eyovi limwe pa e-wallet.

Iitafula, iipundi nosikopa oya ningwa miiti ya hongwa nawa lela. Oosikopa otadhi vulu okutentekwa nande omambo, oradio yomuzizimbe osho wo iitafula otayi vulu okutentekwa nande uukopi, uuyaha wokulila nande omweelelo ngele aantu taya ka lya. Iipundi otayi vulu okukuutumbwa kaantu ngele taya li nande omweelelo gwayo, omwiha nosho tuu.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho, nomoositola aantu otaya vulu owala ya ye nande opomashina gawo yo yene opo ya fute yo yene itaaya kwathelwa kaantu mboka haya lono pomashina oshoka uuyuni owa huma komeho. Ota wu ende tawu humu komeho lela.

Ombaanga onene ano o Bank Windhoek otayi halele kehe aakwanezimo moNamibia kehe mpoka yeli nando oyeli kombaye komafuta, okowambo nenge muushimba omumvo omupe nevalo lyomukulilo lya yambekwa nawa.

Ombaanga yimwe onene MoNamibia ano o Bank Windhoek, otayi pandula Lovisa Lukas, sho a sindana oshimaliwa shoondola dhaNamibia eyovi limwe, methigathano lyoshimaliwa shika, mesiku lyohole.

Kehe megumbo omwa pumbwa okukala muna iipundi yokukutumba noshowoo oshitaafula shokutenteka iiyaha yokulila. Iipundi mbika oyasimana molwaashoka ohapu kuutumba aantu yomegumbo ngele taya li uulalelo nenge omwiha.

Muuyuni wonale ka kwali kuna okompiuta, oongodhi dhokudhengela oshoka uuyuni sho wa tameke okuhuma komeho aantu paife ohaya longitha okompiuta opo ya vule okukonga uuyelele mwashoka ya hala okumona.

Omashina gokuyalula iimaliwa ogasimana oshoka ngele nande kushishi okuyalula iimaliwa nenge wanyengwa okuyalula oho vulu okutula iimaliwa mokashina kokuyalula imaliwa moka opo kekuyalulile opo wu tale kusha ouna iimaliwa yathikama peni.

Iipundi yili ine noshitaafula shili pondje. Oyaningwa miiti, oya hongwa nawa, yo oya yela nawa yo oyili pondje yegumbo.

Omiti otadhi vulu okundulukithwa iinima yomaludhi gi ili no gi ili. Ngaashi uutemba woku iyoga koonyala, woku iyoga kolutu, woku iyoga koonyala nosho tuu.

Ezimo lyombaanga yetu mo Namibia ano yedhina Ombaanga yaVenduka, ota yi halele kehe gumwe moshilongo shaNamibia omuvo omupe gwa yambekwa nawa nosho wo efundho lya yambekwa nawa lyo olyina elago.

Ombaanga yimwe moNamibia ano oNedBank otayi hiya aantu ye ye koshituthi shokulandithila moshitopolwa sha Rundu opo kehe gumwe a mone ompito yokulanditha shoka a hala opo i imonene mo iisimpo ye.

Aantu yeli yaali opo taya ende yi uka mositola ,taya pitile ano posheendelo sho Sitola. Moositola omuna aantu yeli pomashina ano mpono hapu futilwa.

Ombaanga onene yo Bank Windhoek ,oyasimana oshoka aantu otaavulu okunana iimaliwa yawo taalongitha omashina gokunana iimaliwa ngaashi eshina lyo Bank Windhoek.

Oombanga yimwe yaNamibia otayi landitha owili ano komayovi gaNamibia omugoyi omugoyi nomathele gahamano nomilongo omugoyi nomugoyi oshoka nale okwali yina omayovi omulongo nethele limwe nomilongo omugoyi nogoyi.

Iipundi mbika otayi vulu okukaatumbwa kaantu nande oya hala okuuhala nande opondje, opo ya uve nande ombepo. Oshitaafula ohashi tentekwa nande iikulya, iikunwa mbyoka tayi liwa nokunuwa kaantu mboka taya uhala nande opiipundi mpoka.

Ombaanga yimwe onene moshilongo shetu shaNamibia ano yedhina Bank Windhoek, otayi taambulako tate David Nuyoma sho atambulwa mongundu yacapricon, onga omunenentu gwongundu ndjika otayi mu halele omayambeko omawanawa.

Oombanga yimwe moshilingo Shetu Sha Namibia ano yedhina Netbank otahi halele hehe gumwe moshilingo Sha Namibia ngoka ano ha longitha obanga ya Nedbank efudho ewanawa lya yambekwa nomumvo omupe guna elago.

Monale sho uuyuni kawali wa huma komesho aantu okwali haya kuutumba noku gongala poshoto. Paife uuyuni sho wa tameke oku huma komeho, aantu oya tungu omagumbo gawo gopashinanena yo taya tulamo wo iipundi yoku kaatumba moongulu.

Iimaliwa nenge nditya iisimpo oya simana oshoka oyo hatu longitha muuyuni wetu wonena . Iimaliwa otatu vulu okuyilongitha okulanda oompumbwe dhetu dha kehe esiku ngaashi oopena dhoskola, iikulya yokulya kehe esiku noshowo okulanda nando iihauto nenge omagumbo gokukala.

Iiyimati ongaashi omakanuwa, omandjembele, omalemune, omaorange, uu avocado, omabanana ayihe mbyono iiyimati ya simana lela, oshoka ohayi tupe wo uundjolowele momalutu getu, yo otayi vulu wo noku landithwa opo aantu yiimonenemo iisimpo nenge iimaliwa yawo.

Iimaliwa opuna omilongo ntano dhili mbali, nomathele ngeli gaali nomilonga hamano, kumwe otashi ningi omathele gatatu nomilongo hamano.

Iimaliwa nenge nditye iisimpo oyasimana molwaashoka kehe mpoka toyi monkalamwenyo yoye owapumbwa iimaliwa, ohatu vulu okulongitha oshimaliwa okulanda iikutu, oohauto, iikulya nosho tuu.

Ombaanga yimwe onene moshilongo shetu shaNamibia ano oNedBank. Otayi pandula nokudhana wo oshituthi shomuleli gwoshilongo shetu. Ano omundohotola Netumbo Nandi -Ndaitwah sho aningi wo omukiintu gwotango maaleli ayehe yoshilongo okulela oshilongo shetu sha Namibia.

Oondola ethele limwe nomilongo ndatu oshimaliwa oshindji lela molwaashoka omuntu otavulu okulanda mo iinima oyindji, ngaashi nando okashako komayapula, okashako komalemuna nosuuka yokutula motee.

Uuyuni owa huma komeho mongashingeyi ngele owa yi mositola ndele oto landa iinima yoye ihe omukweyo gwokufutila omuleleka, oto vulu okuya peshina lyokwiifutila paumwene.

Omiti ohadhi longithwa miinima oyindji ngaashi miikuni yokutema omulilo osho wo okuhonga iipundi yokukuutumba. Omiti ndhoka ohadhi hongwa nawa dho tadhi tulwa kumwe nawa opo ya vule okuninga oshipundi shokukuutumba.

Oshimaliwa omathelegatano gaEurope otashi vulu okulanda iinima oyindji oshoka oshimaliwa oshindji. Otashi vulu okulanda iikutu, oongaku, omakumbatha, iikulya ngaashi omweelelo, olwiishi, omakoloni, iiyimati nosho tu.

Monalenale sho uuyuni ka wali wa huma komeho, aantu okwali haya kala omutumba pohi. Uuyuni sho ne wa tameke oku huma komeho aantu oye yapo nedhiladhilo lyoku ninga iipundi yoku kala omutumba. Iipundi mbika oya simana oshoka ngele omuntu okwa loloka ali nande ota longo oshilonga oshidhigu ota vulu oku kala ko omutumba.

Monalenale sho uuyununi kawa li wa huma komeho, aayenda oya li haya kundilwa poshinyanga. Uuyuni sho nee wa tameke okuhuma komeho, aantu oya tungu omagumbo gawo, ya kwatela mo ongulu yokuuhala, nosho wo ongulu yokukunda aayenda. Mongulu ohamu kala iipundi yokukala omutumba nosho wo oshitaafula shokutenteka iiyuma niikunwa.

Ombaanga yimwe onene moshilongo shetu Namibia, ano oFNB, otayi kumagidha nokulonga aantu ayehe moshilongo opo yi igamene kuufuthi woshimaliwa moshilongo.

Kuupale weedhila oha ku kala aantu oyendji yuuka kiilongo yi ili no yi ili, ongaashi koEuropa, koJapan, okoPhillipines, okoSwitzerland, okoUSA, okoUnited Kingdom, okoThailanda, okoSwitzerland nosho woo koSingapore.

Iimaliwa yili pamalwaala ga yoolokathana. Iimaliwa mbika oya simana molwaashoka otayi vulu oku landa iinima oyindji, otayi vulu okulanda iikulya yomegumbo, ohauto, egumbo, oopena nosho wo okufuta nande osikola.

Kehe megumbo omwa pumbwa mu kale muna iipundi yoku kaatumba. Shika osha simana oshoka nande opweya nande aantu nenge aayenda yeya oku ikunda nande oohapu dhasha, oyena okukala mpoka ya pumbwa oku kaatumba.